Hodhishshanna, hodhishshu kuni Gobbankera ikko ninkera lowo horo aano hodhishshaati. konne hodhishsha lamewa bande la"ananni kalaqamu hoshishshanna yannate hodhishsha yinne, kalaqamu hodhishshati yinneemmohu farashoho Gangote woluno kuri lawannorie, yannate hodhishshati yinannihu kaamelu

Supperimarkeetete mirte, supperimarkeetete mirte yineemmoti gabbankera lowo horo uyitanni noo supperimarkeeteeti. Tenne supperimarkeetete irki'ne addi addi dani uduunni shiqannoha marre hidhine adhine horasmeeyye ikkinoommo.

Booharranni mereershsha, boohaarranni mereershaati yineemmohu addi addi basenni gamba yine marre mittimmatenni hasaanbanni godo'linanni oso'linanni hee'nanni base boohaarranni mereershaati.

Umu danancho. Umu dananchooti yineemmohu umu meessi aana heerannohu kaaliiqiwiinni afi'noonni eltooti. Konne danancho umo mannu seedano garanchono afirinohu no. Konne afirinoha seesiise amaxxe biifiro biifanno.

Odoo. Odoote yineemmoti mittu manchi ofolle hasaawisanna songote albaa hige ofolle hasaawisanna ofolle noo manni macciishshannohu mereerinni ee yaanna odeessinanni garaati.

Odoo. Odoote yineemmoti mitte dagara ikko mitte basera gamba yee ofolle hasaawisanno manchi odeessanno garaati. Tenne odoo mittu odeessanna ofolle noo manni e yaanna kullanni far as.

Muuziiqa, muuziiqaho yineemmohu babbaxxatino dani muuziiqubba no. Kunne muuziiqa horoonsi'nannihu addi addi basera amma'note mineno ikko babbaxxitino tuqu xaadooshshe heerannowa horoonsira dandiinanni.

Sagale. Sagale manchi beetti heeranno heeshshora umo ikkite hasiissannote. Tenne sagale mittu manchi heera dandaannohu sagale saga'liro callaati. Tenne sagale addi addi garinni qixxeessine saga'la dandiinanni.

koatte tini n4inkeranna manninkera maatenkera ikko dagankera lowo horo uutanni nooti koattete tenne koatte horoonsira hananfumonkunni lekkanke babbaxittino ute qasse diegenteenke konnira koatetenni afi'neemmo horo lowote

Sumudaho. Sumudaho yineemmohu kuni sumudi mitte gobbara ayirinyesenna mitte gobbara seensillese ikke leellanno sumudaati. Konne sumuda wole gobbawiinni dange woleteyi dange horoonsi'nayihura sumudu kuni ayirradoho.

Daddallu ,daddalloho yineemmohu addi addi daddalli no, mannu heeshsho woyyabbino heeraranna maatesi woyyawino gede asse amade heerara dandaanohu daddaliro callati.

Baattote ofollonna xagge, baattote ofollonna xaggese kulleennano digooffannote. Baatto qalaqamunni lamu dani baatto no. Iseno ilaalaamenna lagaame baatto yine woshshinanni. Lagaa baatto taarikeno lowote. Ilaalaame baatto taarikeno lowote.

Biifisa. biifisate yineemmoti addi addi daninni mannu babbaxino dani uduunne uddire haayiishire qodhe fule biifanno garaati. tenne biifisa kaayiinni wole daganni wolewiinni la'nenno biinfara dandiinanni.

Muronna laalo murote yineemmori kalaqamuyi fultanno haqqenna laalooti, laalote yineemmori kaayiinni gummaammaricho gumma laaltannore kaayiinni laalote yineemmo.

Hara daa"atonna darama, harate yineemmoti dargunni darga ha'nanni garaati daa"attote yineemmoti kaayiinni worroonniwa mare daantanni yaate daramate yineeemmoti hee'noonni basenni qarru iilliro xoonqanni garaati.

Bunu minenna sagalete mine bunu mineeti yineemmohu addi addi basenni marre booharranni ikko yanna sayiinsanni ikko amaleho anganniha bunu mineeti yineemmo sagalete mineeti yineemmohu kayiinni hudi'ne hee'ne marre sagalimmate horonsi'nanniha sagalete mineeti yineemmo

Minninna dubbu saada:-mini saadaati yineemmori harichu farashu saa gerecho woluno kuri lawannori no dubbu saadaati yineemmori qamalichu galashu wee'niichu woleno kuri labanori heedhanna dubbu saadaati yine wishinanni

Baadi xagga, baadi xaggati yineemmoti babbaxitinoti baadi xaggati mite maninatenke gawajitanote mite maninatenkera fayimate mare layi'na geeshsha horo uyittanoti no tene horo uyittanote giddo la'nuummoro lawishshaho

Sicconna badooshshe, siccunna badooshsheho yineemmohu siccu kuni mitte gobbara ayirrinyesenna seenseseeti. Konne sicco bandannihu wole dagahanna wole dagaha bandanni gari kuulunni la'ne callaati.

Hayyonna bude. Hayyonna bude horonisire mannu giwamino mannano araarisanno gobbate qarru iiliha ikkirono wole gobba wole gobbani ledo giwanite qasanituha ikkiro hayyona bude horonsi'ne araarisinara danidiinanni

Bunu minenna sagalete mine, bununna sagalete mine yineemmohu mannu ite duuwe hee'renni mannu yanna saaysirateno ikko amalisira agannowaati, sagalete mineeti yineemmohu kayiinni hud'ne hee'ne marre saga'linanni mine sagalte mine yinanni.

Kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessaho yineemmohu kalaqamunni dubbu haqqe heedhannowa ikko dibbu saada heedhannowa batinyu dubbi noowa kalaqamamu qooxeessaati yinanni konne kalaqamu qooxeessi giddo babbaxxitinoti dubbu saada heedhanno

Hodhishsha hodhishshaho yineemmohu hodhishsha lamewa bande la'nanni kalaqamu hoodhishshanna yannate hodhishsha kalaqamu hodhishshaati yineemmohu farashshonna gaangote yannate hodhishshaati yinannihu kayinni kaameela"oo lawannoreeti

Amma'na amma'note yineemmoti addi addi amma'no no mannu heeranno olliira addi addi amma'no amma'ne heerara dandaaanno tenne amma'no giddo kaliiqa ammanne hedosi hede ikkine heera danchate

Maashinubba Maashinubbate yineemoti gobbankera ikko ninkera lowo horo uyitanni noo mashinubbaati Tenne maashinubba horonisi'ne lowo daafuro ganttoomo manninikeno bashsho lowo geeshsha daafurannoha maashinubbate loosananke daafuro lowoha gantoommo.

Kalaqonna qoxxeessa kalaqonna qoxxeessa yineemohu addi addi kalaqami heerannowa kalaqoho yineemo kalaqamu haqqe kalaqamu dubbi heranoha kalaqoho yine wo'sha danidiineemo Kone kalaqamu dubbo kalaqamu haqqe heedhanowa kalaqu qoxxeessaati yineemo

Afantino gashaanonna annuwa afantino gashaanonna annuwaho yineemmori afantino gashaano insa noowa heedhenni ninkera mitiinsaankere marre hasaaphinummoro hasaawanke macciishite tira dandiitannonkere annuwaho yineemmori ollinkera hee'neemmowa heedhannoreeti

Afantino gashshaanonna annuwa affantino gashshaanonna annuwaho yineemmori insa noowa heedheennanni ninkera ikko dagankera addi addi mitiimma iillituro marre heedhanno basera odeessi'neenna affanno garaati

Bunu minenna sagalete mine, bunu mineeti yineemmohu hudi'ne hee'ne ikkikki duumbe hee'ne buna angeemmo mineeti. Sagalete yineemmoti kayinni hudi'ne hee'ne saga'linanniwaati.

Muziiqa, muziiqaho yineemmohu babbaxitino danni huuro affidhino muziiqqubbati tenne muziiqqubba babbaxitino basera horonsira dandiinanni lawishshaho ama'note minenno ikko babbaxino tuqu xaadoshshira horonsira dandiinanni

Adawu agaraano adawu agaraanotti yineemmori addi addi adawu agaraano no tenne adawu agaraano ninke agartannonke daafira tenne adawu agaraano ninke daafira yine worroonni adawau agaraano banxeemmo

elekitiroonikise elekitiroonikisete yineemmoti elekitiroonikise mannu loosinota ikkitanna lowo horo uyitannote tenne elekitiroonikise horoonsi'ne babbaxxino daafuro gantanni elekitiroonikisete yinanniri giddo mitto mitto la'niro caabbicho lawannori silke lawinori elekitiroonikisete.

Giwirinna, giwirinnaho yinneemmohu gobbankera lowo horo aanno giwirinnaati konne giwirinna horonsire manchu beetti heeranno heeshshora olliira saadate daggano xisuwa taraabbanokki gede gargartanno gede kaa'littano.

Poletika poletiku kuni gobbankera ikko maatenkera dagankera lowo horo aanni noo poletikaati. konne poletika horonsidhe mitte dagara baxxino qarri iillisero konne polotika horonsidhe gattasera dandiitanno.

kuni loosoho, loosoho yineeemmohu manchi beetti hee'ranno heeshsho woyyaabbino heeshsho hee'rara hasi're loosanno loosootikonne loosoloosiro mannu umosino gashshe maatesino danchu garinni amade hee'rara dandaanno

Kalaqonna qooxeessa, kalaqonna qooxeessa yineemmohu kalaqu dubbu haqqenna dubbu saada heedhannowa kalaqoho yinanni konne dubbu kalaqu qooxeessa ikkinohura dubbu giddo babbaxxitino dani saada dhaggeenfantanniri heedhanno

Roso, roso kuni manchi beetti heerano dirisiranna heeshshosira hasiisano, kone rose mannu babbaxxitino egenno afire koni rosinni daddallaninna umosi amandanni gara rosara dandaano.

Giwirinna giwirinnu kuni gobbankera horo aanni noo giwirinnaati. konne giwirinna horonsi'ne babbaxino daafurono gantoommo. babbaxitino mitiimmano saadankerano ikko ninkerano iillitanno mitiimmanni gantoommo.

Seensile, seensile yinneemmohu addi addi danni seensili no kone seensile mannu seesanohu uddirre qodhe hayishire fulle seesano garati ,konne seensanni yannara wo'mu manni lae seesara dandaano.

Dagganna maate yineemmori daggate yineemori batiyne sonho afaolittanota daggate yinanni maatette yineemori mittu mini giddo ama anna ooso maatete yinanni

Minenna gallanni mine, minenna gallani mineti yinneemmohu ,gallanni mine seekkine biifinse ,seesinse amada hasiisano, gallani mini biifanokkiha ikkiro daanonna ninkewa daano manni daayiro guwanonke.

Seensille, seensilleho yineemmohu mannu babbaxino garinni seesara dandaanno konne seesa mannu wole gobbanni wole gobbara haranno woyiite uddire seese fulanno gara seensilleho yine woshshineemmo.

godo'le godo'lete yineemmoti addi addi godo'le no tenne godo'le godo'linannihu mittu lamunni gamba yine godo'linanni godo'leeti tenne godo'le giddo lawishsha kayiinse la'nummoro qurshi saaddeeqaho woleno kuri lawannori batinye godo'le no.

Mini uduune, mini uduuneti yinneemmori mini uduuni ninkera ikko maatenkera lowo horo aano uduuneti, konne uduune lawishshaho siine, birciqo woluno kuri lawanori batinyu mini uduuni heerano.

Baattote ofollanna dhagge, baattote ofollonna dhaggeese la'nuummoha ikkoro baatto duuchu danni baatto no, mite iibbittano baatto no, mite qiidano baatto no, tene giddo baatto lamewa bandanni, ilalamenna lagame baatto yinne woshshinanni.

Kalaqonna qoxxeessa, kalaqoho yinneemmohu dubbu umisinni kalaqoho, kone kalaqu giddo babbaxitinoti dubbu saada heedhano kuri giddo mitto mitto kayinse la'nuummoro, Doobichunna Dagunchu lawanori dubbu giddo heedhano.

faashine faashinete yineemmori addi addi uduunnicho anfenna horonsi'ne egenninoommokiri yannate dayiinoha faashinete yine adhineemmo konne faashine marre addi addu suuqqanni afira dandiinanni.

mini uduunne mini uduunne yineemmohu addi addi mini uduunni no konne mini uduunni giddo lawishshaho birciqqo siine woleno kuri lawannori batinyuri heeranna mini uduunne kiirre fula di dandiinannireeti.

Muro, murote yinneemmoti kalaqamunni afi'nanni muroti, tene muro saadateno ikko manchi beettino horonsirara dandaano, mannu beetti horonsirano muro giddo lawishshaho kayinse la'nuummoro muuze, awukkado woluno kuri lawanori heera dandaano.